nutsu aɖewo nɔ xɔ aɖe táme, ɖewo bɔbɔ eye ɖewo hã no anyi eye ɖewo hã no atsitsrenu eye ɖewo hã ɖɔ kuku si amadede aŋtsiɖiɖi nɔ énuti la

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe ati aɖe si wokɔ ziɔ ɖe gli aɖe ŋuti la dzi eye avɔ aɖe si amadede ʋi nɔ eŋuti la nɔ wo gbɔ eye ɖewo nɔ nu kom.

Ɖeviwo nɔ kletsifɔ aɖe si wokɔ ziɔ ɖe gli ŋu ti la dzi eye avɔ ʋi aɖe nɔ wo gbɔ eye ɖevia ɖewo hã nɔ nu kom.

ame ene aɖewo le flawɛsi aɖewo ɖe asi eye wodɔ́ asiwui eye flawɛsiawo amadede gbemumu nɔ ɖewo ŋuti eye aŋutiɖiɖi hã nɔ ɖewo ŋuti eye fkawɛsiawo nɔ kpɔtɔtɔ aɖe me

nyɔnu ɔmeve ŋutsu ɖeka wóle flawoesi aɖewo ɖe asi flawasiawo nɔ kpɔtɔtɔ aɖewo me gbe aɖe si amadede gbemumu le esi la nɔ wó megbe

Ŋutsu aɖe nɔ klotsinu eye wo le nu ʋi aɖe ɖe asi. Ɖeviwo sɔ ɖe eŋutsi. Ɖevia ɖewo nɔ klotsinu eye ɖewo hã nɔ atsitre nu eye nugui aɖe nɔ wo gbɔ.

Ŋu aɖewo bi dzo eye xɔ aɖewo hã mu. Ŋu aɖe si amadede dzẽ kple ʋi nɔ eŋuti la hã nɔ mɔ dzi eye amewo hã nɔ mɔ dzi.

Ame aɖewo nɔ dɔwɔƒe. Ame wɔme eve le gakp aɖe ɖe asi. Ɖeka tsi atsitre ɖe woƒe megbe eye woɖɔ kuku ʋi eye woɖɔ asiwui hã eye ame ɖeka do asiwui si amadede dzi nɔ enu.

Mɔlu, atadi, sabala, bladzo, elã, koklozi makaroni, wonɔ agba aɖe me ʋi aɖe me, gbe aɖe si amadede gbemumu le esi la nɔ edzi